Bia n zaŋ bindirigu niŋdi doo nolini doo maa kpala ninkpara ka bia maa niŋ ka o pobila o nina maa ka doo maa niŋ ka o lami maa ka teebuli ʒi bi tooni ka teebuli maa puuni pileet nim biɛni biɛni ka subihi panpaya ka boroboro panpa dizuɣu ka gilaas nim panpaya ka koma bɛ di puuni ka so gba ʒi bi nyaangi ha

Pirinsi mini sabiila nima sabiila nim maa shɛba yɛla gɔɣa ʒiɛhi ka pirinsi ŋɔ mi yɛ bi niɛma ka loori nim bɛ bi nyaanga ni bi luɣani.

Niriba kaman pihita laasabu dabba ti pahi paɣiba ka bi zaa nyɛ gbaŋ piɛlla bi za mi ka bi shɛba gbubi takara gbaŋ yɛlin li ka sabibu bɛ di puuni ka ziliji bi ba ayi zaya n baɣi ba bi yɛanga polo ka ziliji so mi bɛ bi luɣili polo ka bi kpahi bini n limsi ba.

Salo pam n zi n ziya ka shɛba tam zuɣusaa ka loori nima ayi bɛ bi yɛanga ka zuɣu saa maa ha ka jiŋli dini nyɛ jiŋ titali zaya ka jiranbisa bɛ bi yɛanga ha pahi jiŋli ŋɔ nyɛla dini pɛnti zaɣi dozim.

Paɣaba n nyɛ ban biɛni ka boraadɛ nim pa teebuli zuɣu ka naazuu gba paya ka kaakaadiro gba paya ka bi zaŋ katayuu nim n zaŋ zali ka ʒi di gbunni ka duri gba nyɛ din bɛ Anfooni ŋo puuni

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni bindirigu maa puuni zaham bɛ di puuni n ti pahi gala dibata ni boraadɛ dibanahi laasabu ka manʒa bɛ lala bindirigu ŋo zuɣu ka di zaa sa tam teebuli ŋo zuɣu

Loori kura kura din nyɛ din maɣalim maɣalim ni kuruti kuriti nyɛla din doya ka loori shɛŋa mii bɛ palli zuɣu n chɛna ka zoli zaɣ titali do di nyaanga ka loori nim maa puuni zaɣ kara bɛ di puuni ka zaɣ bihi bɛ di puuni n ti pahi kuriti ŋɔ zuɣu

Salo pam n zan zaya bi pam yɛla gɔɣa sabila ka pili zipili ʒiɛhi ka shɛba mi yɛ zipili ʒiɛhi ka bi puuni so yɛ gɔɣa dozim ka bi gbubi dapaɣala ka sabbu sabbu pa di zuɣu tihi bɛ bi nyaanga ha n ti pahi waya.

ƒɔkumisi bɔɣibahi nyɛ ban bɛ tuuni ka yɛ nɛnpiɛlla ka be shɛbi gbabi maliƒɔ nima ka pɛrin pɛrinsi zipɛlisi ka salo nyɛ ban bɛ be nyɛŋa ka jarinibɛsa waɣila yina be nyɛŋa n pahi tihi ni laati bɔliƒɔ waɣila

Salo pam m beni bɛ shebi ye sitiri sabla ka shebi ye zaɣa dozima ka loori nima pam beni loori kara ti pahi loori bihi ka tuuta nima kuli benbeni ka lɛmnima benbeni ka jirambisa nima ti pahi ya baligu ka dizaasa beni.

loori parisi dibaa ayi n-za zaya ka salo. be di nyaaga ha loori yinga nyɛla zaɣ' ʒee ka tam tan' ʒee zuɣu ka loori yinga nyɛ vakahali ka tam tan' ʒee zuɣu.

Paɣaba ayi n ʒiya yino yɛla liiga sabinli ka yino yɛ liiga baŋkom ka bi ʒi binwola gbuni binwoli shɛŋa din bɛ di puuni maa shɛŋa n nyɛ leemu Alaafee kodu naanzuwa

Salo pam n ʒɛya ha ka yɛ niɛn piɛla ka shɛba lee yɛ niɛn ʒiɛhi ka linjima nim mi za bi tooni ka kuriti za linjima nim ŋɔ mini salo ŋɔ sunsuuni ka kurugu kara sa bi nyaanga ha ni Jiranbiisa nima n ti pahi tihi.

amonkaa n-ʒiya ka salo tam di zuɣu ka bɛ shɛba gbubi malfanima ka gbubi tuuta nima zuɣusaa bɛ shɛba ye neen' piɛla ka shɛba ye neen' sabila ka bɛ shɛba zaŋ malfa kuɣa din ga n-ga taba n-sɔŋ ka shɛba zaŋ pa bɛ nyingoya zuɣu.

Silmiin paɣa n ʒiya ka gbansabila bihi bihi anahi gbaagi o ka bia yino mii ʒi bi sani dizuɣu bihi maa ku yisila bihi anu laasabu ka bi gbubi lala silmiin paɣa ŋɔ ka o kpa ninkpari sabila ka bi ʒi Dikpuni gbuni ka sabbu pa dikpuni ŋɔ zuɣu ka laati dari mini di woya nim yina

niriba n ba lakumi nima ka shɛba ba bunsi ka ahɛba gbabi kpana ka tihi bɛ tiŋgbani ni mori ka shɛba chɛni tiŋa

Linjima nima nyɛ bani za n zaya ka pili lɔba zipilisi ka so za bi sunsuuni ka ye gɔɣi baŋ kom la zaŋ ninkpara goli li la salo pam bɛ bi yɛanga ka loori titali ziya ka loori bihi zaya ha ka sabibu sabi tabili dapaɣa.

Tipa n ʒi tankpaɣu ʒiya ka girada ʒiya ka tipa lahi ʒiya ha ka Girɛda so tooi tankpaɣu niŋo dinzuɣu tipa nimaayi ni girada nimaayi n bɛ boɣali puuni ka tankpaɣu bɛ laa tipa nim ŋo puuni ka niraba bɛ tipa nim ŋo mini girada nim ŋo puuni

yili n wurim ka niriba be ni maa ni ka giraada zaya ka ya waɣila be di tooni ha ka pilanima sa n saya niriba maa shaba nyɛla ban ye sitir' ʒehi

Ninvuɣi shɛba ye la nɛɛn piɛla piɛla n za n zaya ka shɛba mi do n do tiŋa ka ahɛba mi so n do gariti zuɣu ka gariti maa nyɛ bini shɛŋa dini golim golim la bini yahari yili yili li.

niriba ayɔbu n-ʒiya n-yuuni ka bɛ dihi nachinsi ni nema zupilisi be di puuni nyingokɔriti be di puuni bihi diɛma beebi nima be di puuni din nyaaŋa ha ka tihi vari gba beni.

paɣaba ayi n-zaya ka teebuli za bɛ sunsuuni ka bihi kɔŋ n-gili ba teebuli maa zuɣu naanzu' zim be lobanima ni pa ya ka alibalisa pa ya ka shinkaafa be loba nima ni pa ya lala n-nyɛli ka gbambil' piɛlli gba tam teebuli maa zuɣu bihi ŋɔ bih' ayi ʒila tahapona ka bin piɛla piɛla lɔ n-be din ni ka be so mi ʒi tahali ka salo pam be bɛ nyaaga ha.

Niriba ata n zaya ka bɛ zaŋ bini yerigi bɛ sunsuuni ka sitira pa dizuɣu ka sheŋa nyɛ zaɣa piɛla ka sheŋa nyɛ zaɣa bankom sheŋa nyɛ zaɣa nuɣuso ka lihi bɛ tooni ha teebuli biɛni ka koliba nima tam tam teebuli maa zuɣu n ti pahi loba gbambihi ka niɛnsheŋa gba yili yiliya ha.

Paɣa n ƶɛya ka zaŋ bini n pa o boɣu sapim zaŋ yina o shee ŋo polo ka bi sabi sabbu pa dizuɣu ka doo ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛduɣurigu ka paɣa so gba ʒi o ni kpuɣi o nu shɛli zuɣu maa ka gbubi satari

Paɣa n zi saɣim mondi kuɣu zuɣu ka duɣu tami dari ni daangi zuɣu ka o zaŋ saɣim buɣili tim di puuni n mondi ka bi dibisi ayi zi o luɣuli zuɣu ka bi puɣinga mi zi o yɛanga ka kom nyɛ dini bɛ tiŋgbani ni ka siliba zi o tooni ka tɛɛbuli zɛ o tooni ka adaka tami di zuɣu n ti pahi siliba.

Salo ban nyɛ ban daɣi ka zooi bani n bɛ boɣali ŋo ni ka boɣali maa puuni ka ko biɛɣu bɛ di puuni ka bi pinpi paibu nim gilli di puuni ka kuɣa gba bɛ di puuni ka salo ŋo gbubi taha ti pahi gbambihi ka tankpaɣu piɛpiɛ n giliba

paɣ' baayi n ʒɛ kuɣisi zuɣ ka tɛbuya ʒɛ be tuuni be zaa yɛla nɛnpiɛlla tɛbuli maa zuɣ' tabilɛtɛ paya kabukunim paya ka kpalɛɛnim paya ka so mi za be tuuni zuɣ saa ka yɛ liga bankomi ka zaŋ o nu zaɣiyin pa o nyɛŋaha ka ashɛbitɛ karitɛ paya

salo pam n zan zaya ka lori sabila ka di bɛ be sunsuuni ka shɛbi tamtam lori sabila maa zuɣ' shɛbi yɛla nɛnpiɛlla ka shɛbi yɛ nɛnʒiɛhi la shɛbi pɛli zibili ʒiɛhi ka shɛbi gbabi dapaɣila zuɣ saa ka shɛbi mi kpagi be nuuhi zuɣ saa

Niraba ata n ʒɛya ka niraba ayi kpaari bin tahabili ni n niŋdi tahabili shɛli ni ka ko biɛɣu bɛ bi sani maa ka tihi mini mori bɛ bi sani maa ka tankpaɣu din nyɛ zaɣ biɛɣu gba do bi sani maa ka yino yɛla liiga dozim ka yino yɛ liiga piɛlli ka di lee daɣi

Teebuli ʒɛya ka baanjira damdibu shee gba ʒɛya ka teebuli shɛli yili zuɣusaa ka bolfu nim yili yili zuɣusaa ka faan bɛ di puuni ka diɣi nyɛ din gba zaa biɛni ka fulaawaasi nim tam teebuli zuɣu

Niraba n ʒiya bi paai ninvuɣu pia ni anahi laasabu ka gungona ʒi bi tooni ka so gbubi lun doya ka shab gbubi kalinboo nima ka so gbubi foon n yaariba Anfooni nima

Ninvuɣi pia ni anahi n zaya ka niriba anahi zi bi tooni gbaŋ piɛla bɛ bi puuni ka gbaŋ sabila bɛ bi puuni bi zaa dila nachinsi konkɔba bi shɛba yela nɛɛn chichɛra.

Duu puuni ka kuɣusi zanzaya ka dufɛli pa di zuɣu ka teebuli za di sunsuuni ka dukpuna shɛŋa peenti zaɣ'dozima ni zaɣ'piɛla.

Girada n ʒiya ka niraba bɛ nimaani ka tankpaɣu nyɛ din ku punpu n doya ka ko biɛɣu bɛ nimaani ban bɛ di puuni maa so yɛla liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga piɛlli ka chɛ ban bɛ girada ŋo gbuni

doo n-zaya ka zaŋ tampiɛlli m-pobi o zuɣu nyingoli ka piɛri be o sani ka shɛba ʒiya ha ka binwala pa teebuli zuɣu ka takayuu pili lala binwala ŋɔ ka yili titali ʒiya ka tana gohigohi li ka so mi ye liiga bankom chana

Paɣa mini doo n ʒi kuɣusi zuɣu ka teebuli ʒi bɛ sunsuuni doo ŋɔ yela niɛn'piɛla ka gbibi takari gbam'piɛla ni pen o nuuni ka paɣa ŋɔ mee ye goɣa chichera ka zaŋ baaji sabinli pa o naba zuɣu ka bobi bobga teebuli maa zuɣu takara gbaŋ pampaya ka anfooni yili yili dikpina.

Aleepile n-zaya ka linjima nima gbubi laatinima ni malfanima ka gbubi so ka so gba tiŋa Aleepile ŋɔ nyɛla zaɣ' piɛlli ka sabbu pa o zuɣu ka di niŋ yuŋ.

Kɔm n dɔya ka niŋ leensi ka zaŋ kuɣusi n zali leensi maa gbunni ka di niŋ mahim ka abɛ tihi bɛ ni maa ni ka zɔya bɛ mɔɣili maa tooni ha.

Taabo nima ni paapu nima ni kuriti n nyɛ din gabi taba n ku gabi tabi doya ka sagbana din nyɛ din sabigi ka kabi kabi pa bɛ di nyaanga n ti pahi tihi ka di zaaha doya

Dansarika duu puuni la niriba be dipuuni ka fukumsi buɣubahi gba be nimaani ka so zaŋ din koona n zaŋ kooni tiŋa.

Paɣa mini doo n zi kuɣusi zuɣu ka tɛɛbuli bɛ bi tooni ka takara gbaŋ dozima pa n paya ka bi gbubi li ka zaŋ pɛn nima mpa di zuɣu ka paɣa shɛba zi bi tooni ka gbubi bihi ka doo mi ye gɔɣi piɛlli n za paɣaba ŋɔ sani ka bi bɛ tanti puuni.

Bihi ni ninkura n za n zaya ka doo ʒɛ bi tooni ka pii o nubila tiri o nyɛla ŋun kpa kapu sabinli ka pɔbi o nyee tabili o noli ban zaya ŋɔ gba shɛba pɔbi la bi nyehi tabili bi noli bi mi ʒila dikpun waɣinli gbuni ka so yɛ gɔɣu piɛlli ka gba tiŋa bi shɛba yɛ sitira ʒiɛhi ka shɛba yɛ zaɣa piɛla.

Salo ban pɛ foolii waɣa n nyɛ ban ʒɛya shab yɛ sitiri piɛla ka shab yɛ zaɣ' ʒiɛhi ka shab yɛ zaɣ' sabila ka shab yɛ zaɣ' vakaɣili bi mii ʒɛla mori puuni ka boɣali bɛ bi luɣuli zuɣu ka tihi ni mori pɛ n giliba

duri ti pahi ya m-bem beni shɛŋa nyɛla ya'karakara ka shɛŋa nyɛ ya'bihi di nyaanga ka tihi bem beni ka palli doya ka loorinima tam palli ŋɔ zuɣu ka laati mini di wayanima bem beni ka shɛba doli palli maa

paɣa n-kpa tikpara ka gbubi jangbee waɣinli ka gbubi baa o nyaaga ka tia sa ya tiha ayi ni fulaawasi ka yili gba beni.

ƒɔkumisi buɣ' bahi niriibaayi ni linjima nim nivuɣ yino n zaya ka lori piɛli za be nyɛŋa n amokaa ka pɛla kari bɛ be gbani ka bɛn za shɛli maa pɛli linjima nim do ŋɔ gbabila mariƒɔ ka ƒɔkumisi buɣ' bahi ŋɔ mi mali mariƒɔ bila ka di bɛ o shɛɛni

Paɣaba n nyɛ ban ʒɛya n wori waa ka salo ko n giliba ka bi nyɛ ban yɛ nachin tiɛri nyingokoriti ni bansi ka ban ko n giliba maa bi shab yɛla sitiri piɛla ka shab yɛ zaɣ chichɛra

So n zaya ka zaŋ nɛma n pa o bɔɣu ka gbubi baaji o yiɛla gɔɣi shɛli din I yɛ kala bɔbigu ka piri namda zɛɛ ka adaka nimazɛ o tooni ka kalo nim bɛ di puuni o yɛanga ka kalo nim lahi tam tamiya ka tɛɛbuli gba zaa zi o yɛanga.

linjimanima anu ka yino do tiŋa ka niriba ayi gba o sani ka niriba ayi za zuɣusaa ka yino muɣi o maŋa ka tihi be bɛ nyaaga nti pahi yili ni mɔ' kuma.

Niriba anu niriba ayi ʒila kuɣusi zuɣu ka niriba ata mi za zuɣusaa ka niriba ayi zaya ka zaŋ bi nuhi n dihi kuruti maa.

Bipuɣunsi paagi awoi laasabu bani n ʒi tahapona ka binyahari pobi loba nim ni n bɛ tahapona ŋɔ puuni ka loori nim nyɛ din bɛ bi nyaanga ka bi ʒi ŋa doli palli ka yili bɛ bi nyaanga n ti pahi tihi bi nyɛla ban piri namda nima

loori balibu balibu n-za zaya loori shɛŋa din ʒiri tankpaɣu dibaa ayi n-ʒiya ka giraada nima gba dibaa ayi za n-zaya ka bɛ yino nyee ba tiŋa loori shɛli din gba gabiri kuɣa mini kɔŋkeriti ka di gba ʒiya ka ninvuɣ' shɛba gba ʒi di puuni kɔŋkeriti gabiri ba ŋɔ bɛ nyɛla loori nima ayi.

Nuhi ayo n yina n gbubi bindirigu kalo puuni ka pileeti bɛ o toini pileet nimaayi n ti pahi buku ka kolba shɛli ʒiya ka bindirigu bɛ di puuni ni chɛnji paya ka kalo shɛli ʒiya ka fulaawaasi bɛ di zuɣu di zaasa tamla teebuli zuɣu

niriba ayɔpɔi n-gbubi baaji nima chana ka shɛba nyaɣi li ka niriba anahi laasabu be tooni ha ka duu nyɛ din za bɛ tooni ha ka kur' wɔɣinli sa dini ka laatinima yeli li ka tihi be di nyaaga.

Paɣa n nyɛ ŋun ʒi tahapoŋ ka gbubi piɛɣu o nuuni piɛɣu maa puuni binyahari pam n biɛni polishi nim kunkona tulaalɛ nim kunkona ni kpa ʒɛrima lala binyahri ŋo n lahi bɛ tahapoŋ shɛli o ni ʒi maa ni biraashi nim bɛ di puuni tulaalɛ nim bɛ di puuni n ti pahi kpama

Palli zuɣu n bala ka niraba doli palli ŋo chɛna ka so kpa kaapu piɛlli ka so yɛ goɣa dozim ŋun kpa kapu piɛlli maa tooni ka teebuli biɛni ka bunwola pa dizuɣu ka lɛm to n niŋli ka bi zaŋ dari sansa ka sabi satari nim panpa dizuɣu ka o gbubi foon o nuuni

Duu puuni ka kuɣusi za n zaya ka dufɛya tili tili li ka tɛɛbuli za di sunsuuni ka kolo kapu nima tam di zuɣu ka flawaasi bɛ duu maa luɣili ha ka shɛli mi tam tɛɛbuli bila zuɣu ka duu maa dukpuni zuɣu ka anfooni nima yili yiliya ka patɛsa bahi.

Niribi pia ni ayopɔin laasabu bi shɛba gbubi la baaji nima ka ahɛba mi yɛɣi ka shɛba mi yɛɣi ka lahi gbubi ka bia bɛ bi yɛanga bi ahɛba pili zipili piɛlla ka mori gili ba.

niraba anahi n bɛ tooni ka bihi bɛ nyaanga niraba anahi maa shab nyaɣarila sonpoya ka so mii ʒi sonpoya ka gbubi gbambila ka so mii nyaɣi bin titali o nyaanga o nyaangi ha ka kom doya

Paɣaba anahi n bɛ kpɛ nirabaayi ʒila kuɣusi zuɣu ka bi nuhi pa teebuli zuɣu ka nirabaayi mii ʒɛya ka ban ʒɛya maa so yɛ liiga piɛlli bi zaa sa nyɛla ban pobi bi nyaɣa tabili bi noya la buku nim tam teebuli maa zuɣu ka tuuta gba paya ka bi nyaanga ka tuuta nim lahi yiliyili ya ka sabbu nyɛ din tabi dikpuni

Paɣa n ʒiya ka gbubi kalo o nuuni ka bindirigu bɛ di puuni ka kotulim kopu ʒi o sani ka foon pa o sani ka fulaawaasi nim bɛ lakori bihi ni n tam o sani ka o nyaanga ka sabbu tabi dikpuni ka bi lahi kpahi n zaŋ diriti mini chɛriti yili

lori n zaya ka niriba du n tam lori maa zuɣ' ka gbabi takara piɛli ka nɛsanim padi zuɣ' ni sabu ka niribaayupui za m gili lori maa ka be zaŋ niriba anƒɔni nima tabitabi gili lori maa bɛ nyɛŋa tihi bɛni ni anƒɔni zaɣ' titali